Engoye ezoozeddwa obulungi ne ziwanikibwa ku waya omuli amasaati kko n'empale. Emabega waayo eriyo akayumba akaazimbibwa naye kalinga akalundibwamu ebisolo; keetooloddwa emiti egiri mu langi eya kiragala.

Abasuubuzi ku maato ku nnyanja emu era nga balinako ebintu eby'enjawulo okusongira ddala bibala. abamu balinako emboga, emicungwa, wootameroni n'ebirala ebigenda mu kkowe eryo, nga basaabala oba si ekyo nga batuuse we bagenda okutikkulira.

Ekifo ekimu ekiraga nti kiddukanyizibwamu emirimu egy'enjawulo, omwami ng'atudde ku kyalaani atunga empale. Omwami ono ayambadde essaati eri mu kkala enjeru n'empale eya kkaki era ng'emabega we walaga nti eriyo abakyala abambadde langi eya kyenvu omu, n'omulala ali mu langi emmyufu ayimiridde, n'omulala atudde atunudde eri ali mu ssaati langi njeru.

Ekifo ky'ensozi n'ebiwonvu ekijjudde emiti era nga waggulu ku lusozi wano kuliko ebirimibwako.

Enjovu eziwererako ddala omuli enkulu n'ento, ziri mu kkuumiro ly'ebisolo erimu, era nga okusinziira ku mbeera y'obudde oba ku muddo engeri gye gutunulamu kiraga nti enkuba etonnya mu kifo kino.

Abaana abambadde Tshirts eza yunifoomu eziri mu langi emmyufu, abaana bano bali mu kibiina ekimu basoma era mu maaso eriyo omusomesa waabwe omusajja abasomesa, abaana abamu bawanise emikono era bawuliriza omusomesa by'agamba ate bano batunude emabega balaga nti balinze obbakuba ekifaananyi.

Bbendera ya Uganda eri mu langi eya... ey'ekiddugavu, ekya yero n'ekimyufu era nga mu makkati ga bbendera mulimu ssaako eri mu langi enjeru omuli ekinyonyi kya crested crane ekiyimirizzaako okugulu okumu okulaga ekitiibwa kya Buganda.

Ekifi ky'ennyama ekiteereddwa ku ssowaani okuli ssaladizi nga kuliko ennyaanya ensaleesale obulungi kuliko n'obutungulu kuliko kaamulali ebbali eno bataddewo kaddizayini ka nnyaanya nnya eziri mu langi emmyufu naye nga zo si nsaleesale.

Omwami atunga ekyalaani era ng'atudde ku kyalaani kye. Mu maaso ge mwennyini alaga nti akola, ayina essaati gy'atunga. Ekyalaani kino kituyamba mu bintu bingi naddala ebyekuusa ku ngoye oba engoye eziyulise nga zeetaaga okuddaabirizibwa n'empale eziyulise nga zeetaaga okuddaabirizibwa. Wabbali waliwo ebbaafu eri mu langi emmyufu.

Amaato abiri amasibe obulungi n'olujegere ku kikonge ekiri ku mabbali g'ennyaja. Ennyanja ejjuddeko ekiddo, ekiddo ekyo ekya ekiri mu kka mu langi eya kiragala ekimera ku nnyanja. Amaato gano erimu liraga nti liri mu mbeera nnungi era likyakolera ddala ate era erimu liraga nti likola naye embeera yaalyo si nnungi.

Enjuki eri ku kimuli ekirabika obulungi ekiri mu langi ennungi. Langi erimu olweru, olwa yeroyero n'aka kiragala munda.

Abaami babiri abali ku dduuka ng'abaami bano omu atudde omulala ayimiridde. Abaami bano batunda ebintu eby'enjawulo era nga mu bintu ebyo mulimu extensions gamba ezikozesebwa ku masannyalaze n'ebirala bingi ebitambulira mu kkowe eryo.

Ente bbiri ezirina amayembe. Ente zino ziri mu langi eya bbulawuni. Ziri mu kifo ekiringa ekisaawe oba ekibangirizi ziri mu kulya muddo. Ente zino zirabika bulungi ddala.

Abaana abato babiri abayisiziŋŋanyiddwa emikono. Oluuyi luli eriyo abaami abayimiridde abayina bye banyumya. Abaana bano balaga nti bazina.

Abaami abali ku lubalama lw'ennyanja era ng'abaami bano bazimbyewo amatundubaali oba tuyite tent camp, ng'abaami bano balaga nti bazze kukampinga. Okusinziira ku ndabika y'ekifo, bazimbyewo n'ebintu n'emikono gyabwe ebiraga nti biringa kimotoka okuli emidumu; balabika bayina bye batuleyininga.

Akamuli akalabika obulungi ddala akali mu langi enjeru era nga kaliko ne kalangi akayitamu aka kiragala kaliko enjuki ekimye omubisi.

Omwami akutte essimu mu ngalo era nga essimu agirinda eteekeko bulungi akutte n'akakalaamu akali mu langi ey'ekiddugavu wabbali wali waliwo laputoopu era atadde n'eggiraasi ze wabbali kko n'akatambaala.

Emmotoka ya Isuzu eri ku luguudo etambula. Etisse abantu abawererako ddala abangi era nga balabika nti balinako ebintu ebirala bye bataddeko bye batambulizaako.

Eggaali y'omukka etambulira ku luguudo lwayo era nga amabbali gaayo eriyo emiti egiri mu langi ez'enjawulo, ng'olengera emiti egiri mu langi emmyukirivu ate emirala nga giri mu langi eya kiragala, n'emirala nga giri mu langi eya yero.

Omwami omukulukulu mu myaka ng'ayambadde t-shirt eri mu langi eya bbululu era nga yeesibye n'ekukubiro ng'ali mu ntobazi mu kifo ekimu ng'asimba omuceere.

Empiso eziri mu kkala enz'enjawulo eziteekeddwa mu kifo ekimu nga nnyingi ddala empiso zino zituyamba oba ziyamba okujjanjaba abantu abalwadde.

Omwami n'omukyala abanekaanekanye obulungi omwami ayambadde essuuti n'omukyala ayambadde ggawuni ey'obugole omukyala ono ayina empeta ku ngalo n'omwami ayina empeta ku ngalo ye ekiraga nti bava kulayira oba kutukuza bufumbo.

Enguudo eza njawulo ezaazimbibwa waggulu ne wansi era ng'enguudo zino ziyisa emmotoka eziwererako ddala. Wansi olengerayo amayumba ag'enjawulo.

Emmotoka ezitambula ku luguudo era nga okusinziira ku mbeera y'obudde, obudde buwungedde, emmotoka zino nga zitandise n'okweyambisa ku mataala gaazo okusobola okulaba gye ziraga, ebbali eriyo ababooda ate n'abalala basala oluguudo balina gye balaga.

Entamu etuuziddwa ku masiga agalimu enku era nga n'okunyooka zinyooka mu ffumbiro, nga esaanikiddwako essepiti endala waggulu.